Omwana ali kusamba akapira nekigere kilala, alimulugoye olwa kyenvu nhi kilagala era nga alingirire omupira mumbali nhi mumbali ali mu kilgala.

Omusaadha ali ku motoka eliku amatooke. Kuliku e colour emyuufu. Mumbali mulimu kiragala.

Enhumba diri mwisubi erya kiragala. Enhumba eyindi eri mumbali, eyindi nzimbe yaaku eyindi tinzimbe yaku, eryawo nga ekigangu

Endhoki dhigemye ku muti. Omuti ogwo gwa kyenvu. Mulimu ni kiragala. Endhoki edho nhingyi inho. Era dhegemye ebibbututu.

Ensudde etiame mwisubi lya kiragala era mumbali ni mumbali mulimu kiragala. Ekyindi kiri mumbali ere.

Omusaadha agemye akagaali. Abaana bali mumbali ni mumbali. Omusaadha ayambaire olugoye lwa bululu n'olumyufu. N'oghundhi avaire olugoye lwa bululu ni kyenvu.

Eirike litweile obwaala bubiri lyata kumunwa. Eri mu isubi elya kiralagala ni kyenvu

Abasaadha babiri bali kusamba akapiira oghundhi ali mu saati, ali mu byeru oghundhi ali mu bimyufu. bambaile empale, ghebali bali mu busubi obwa kiragala.

Omukazi yetiise ebaafu elimu amasoghaani. Ebaafu eyo ya bululu. Olugoye lwavaile lumyuufu. Mumbali eliyo e bokisi.